Duu m-bɔŋɔ kuɣusi nyɛla din zaya ka teebuya nima gba zanzaya fulaawaasi bela kopu piɛlli n-tam teebuli zuɣu ka fulaawaasinima nyɛ din gba ʒe kuɣusi maa luɣaluɣa anfooninima nyɛla din tabi dukpuni din nahingbana nyɛ zaɣ'piɛlli.

Mɔɣuni binkɔbiri n-deei mɔɣu ŋɔ zaa mokuma nyɛla din beni ka momaha gba be ni di nahingbana nyɛla zaɣavakaha ka shɛŋa nyɛ zaɣadozim loorivakahili m-be binkɔbiri maa sunsuuni ka doo tam zuɣusaa ka yɛ liigapiɛlli

Paɣiba anahi n-doli ko'kpaŋ n-chana bɛ nyɛla ban zaŋ gaɣa pa bɛ nyaaŋa ka di nahingbana nyɛ zaɣ'dozim tihi nyɛla din be nimaani ka mɔri gba be nimaani kom maa nahingbana nyɛla zaɣ'dozim ka sagbana pa zuɣusaa.

Kɔhimma ni damma shɛɛ mbɔŋɔ paɣa ziya o zila bini wola gbuni bini wola maa shɛŋa nyɛla dini nyɛ dim bɛ gbaŋ bihi dini nyɛ zaɣi ʒehi zaɣi nuɣiso ni zaɣi vakahali bini wola maa nahingbana shɛŋa nyɛla zaɣi vakaha ka shɛŋa nyɛ zaɣi dozim ka paɣa ziya ka pili zupiligu dini nyɛ zaɣi ʒɛɛ ka zi bin wola gbuni.

Mɔɣini binkɔbiri n laɣim zaya kom ni shɛba nyɛla bani nyuri kom maa ka so zaya ka o yiŋgoli wɔɣa ka nyɛ zaɣi dozim ka zaɣi sabila ni zaɣi piɛlla gabi o ni bi shɛba nyɛla zaɣi sabila ka zaɣi piɛlla gabi bini ti kuma ni ti maha nyɛla dini bɛ ni maa ni.

Salo n laɣim ŋɔ shɛba zimi ka shɛba zaya zuɣusaa bi zila kuɣu sabila zuɣu ka tɛɛbuli kpula zaɣi sabila za n zaya sunsuuni kuɣusi shɛŋa nyɛla dini za n zaya ka niriba bi zi di zuɣu zaɣi zɛhi mini zaɣi sabila ka paɣa zaya ka yiɛduhirigu bɛ dini.

Tumtumdiba n bɛ bi tuma shee bi shab nyɛla bin kuriya ka shab ʒɛya doo n kuriya ŋo o yɛla liiga vakaɣali ka zaɣ nuɣso gabi di puuni o kurila kuɣu piɛla gbuni ka gbubi soobuli ni o toogi ka so gba nyɛ ŋun ʒɛya ka yɛ liiga dozim